Toogekaay la, maanam gaaz, dangay jël almet di kotaal muy genne safara, num nga sey teg sujeer ngay tooga fuf.

Tape bu xonxalañ lal ci biir saal bu yaatu tape bi dfa am lu xonx ak bu néte saal yi ci kaw mu ngi am ay lamp yi nga xamnan ngi taal.

Cartong bu am ay bindi bindi yang ci kaw carton ci ci biir daf dée am ay péngéekaay liñ dé pingu carton bu am pingu la.

Nyenenti boppi xale nguur ñoo xamante ne ñu ngi wàtu watu mi nga xamne maanam baab la da njeeyemale kawar bi.

Ndap la maanam palaati weer dañ fadee def ay lekka nangi tegu ci kaw taabul bu yaatu palaati veer.

daaleñ kaw manam soo egge ci kaw daal bi danday xawa yéeg tuuti ñyetti yu weex ak ñyaari yu ñyuul daali koket yi jigéeni dañ ko deey sol.

Ay color yoo xamante mu ngi am lu weex ak lu xonk ci digg bi mu ngi am nete ñung ci gaadin ci suuf mu ngi am garab bul tooy maanam ay xopbul tooy.

Kerr mungy am fence, beh pareh am peintur bu wekh, mungy hawah leundem, lampah yangy taal cii kaw, mungy am aiiy garab cii ganaw, teh leundem hawah leundem tuti.

Tali bu yaatu tali bi mu ngi am ñaari boor amna motu bu yi ñu boomun ji tàl lampa y amna benn bi nekk ci ganawa ci benneen kota bi mu ngi am beneen motu buy jém maanam boor yi ndey joor bi.

Daal bu ñuul manam daal bata ñu ko sol ci tank naari tanka ya ngi ni ñu ngi sol daali yi daali yi hawa ñuul la te am ay ñs-ñaas yu weeh.

Naari moto yu taxaw amna bu nekk ci kanam boo bu moto bu ñuul la te am yu weex weex am bindin ci kanam bi ci ganaw boobu bu xawa bulo te am bindin bu bu weex.

Lal bu yaatu lal lañu kolal bam refet am ñeenti njegenaay ci bopp bi ci boori tank yi am ñaari njegenaay yu bulo bu palanteer bi palanteer yi veer la kabinet kabinet la.

Ay góor ñu ngi taxaw. Amna ki nekk ci ganaw mingi tiyée gol gol bi, ki ci kanam mu ngi tiyée ay wenye béyeekaay la, bi lañdéy béyé suusti.

Kaye maanam bukkum xadis ci biir daafdee am hadis ci yoneenti bi sallal lahu alaihie wa salam komnum daandun dee waw.

Picha bu ñuul cuk bout ya ngi honku, ci mbagga yi ñu ngi am lu weeh. Mu ngi tahaw ci loho, loho nit. Nit mo ko jàpp.

Jekkir ak jabar mu ngi sol asobi lu weex. Góor bi mu ngi sol dara maana ñeti addu, jigéen bi mu ngi sol roba bu jot mungi tiye kalpe ci loxo bi.

Janxa mungi taxaw, sol robb bu jot, ay xalem jigen nu dee dem joŋalante la. Di wone maanam di wone seen taar, mu mungi sol rob bu jot, def lu weex ci digga bi te am luñ tegi boppa bi.

Moto buy daw ci kaw tali, mu ngi jublu, manam ci dëkka, ya nge seen négyi, ci ganawam, mu ngi am benn moto bu bulo bu taxaw.

Ay banta liñ leesla ñu ngiy taxawal ay jigéen ñu ngi enu ñu ngiy tàkkamalaan soluñ mboba ñu ngi deesene fufu tamit ak ay ñay ak ay boppum.

Géle géle bu weex tal mun ci diggi yoon bi pono ya ngi pond xawatilim ci ganaaw mu ngi am jakarta maanam raider.

Bi moto bu ndaw la moto bi kuluur bi neté la mu ngi am lampa ñaari lampa yu xonku ci ganaaw am ay bindin ci ganaaw.

Daalim carax bu nuu , bu miitami li nuwul , di tegu ci kaw yoo yu ñu ngi am ay klóru klóru, amna bu weex bu nete bu bulo.

Kabinet, kabinet ba ngi am lal, am ay almor, manam dence kay yire, lal bi ñu ko def darab bu weex, te am ay jegenay si kawam, ci siilinbi ci kaw mi ngi am lampa bu taal.

Ay jiiti church maanam katolik yi seen julikatyi ñu mag yi. Amna ay nasaran, amna ay nit yu ñuul kunek ka ngi tiye seen kaye ñu nge jàng di julli.

Dalli mbottu bu ñuul, dalle bi deger na lool, góor mun nako sol, jigéen mun na ko sol, bu ñuul la kukk, mu ngi am ay lu nete ak lu bulo ci kaw.

Pikaas la manam gasee kaay banta bi weeñ la bopp bi tami weeñ la danko deejël ngay gasee suuf.

Ay ndaw ndaw len nyugéy daw dawkat lenn amna góor amna jigéen ñaar yi ñyugéy daw ci fiil bi amnañuy toog di leen ceetan.

Wohnak, wohnak nahsaran, mungy am baarr, waare bu ndaw, mungy tehgu chi kaw taabul teh am pompeh cii bopa bii, sehtu bangy cii kanam bu yaatu ak sehtu bu ndaw.

Picha piccha bu refet mungi taxaw ci banta bu woow. Kulóor bi mu ngi am lu bulo lu weex. Picha daal mu ngi taxaw ci banta bu woow.

Terum nget ñyëti nit goor ci kanam ñaare ñi ngi sol bu buweex kennenkinu ngi am nataali adama baro ci kanam am ñaari moto yu nekk benn moto miñ seen gana seen bét deer mu ngi épp ay soldar.

Ay haley nungi toog wóor ñaari taabl yi. Taabul bi ci kanam mungi am foyekaay ci sen kanam. Amna ñu sol kaala, amna ñu solul kaala góor ak ay jigéen.

Nék bu refet lool ñing ci guddi ètas la amna ci suuf am na ci diga amna ci kaw ñu ngi tàlah lampa yi. Nék bi ñu ko war lo ak ay sansan.

Keytum xibaar maanam dañ fadee binda xibaaru xew ci réew ni amna góor bi nekk ci kanam mu ngi sol specks amna ki nekk ci ganaw mu ngir sol mbaxana te moom tam sol specx.

Néggi étas la. ci kanam mu ngi am ay yéegookaay pur dem ci biir. Amna ndoh mi nekka ci kanam bo bu tamit néeg bi ñu ko warloo ak ay sensan.

Terum jiir la. Ñi uti réewubi ñi li tié ay màndarga malam ay flack. Amnañu toog ci kawmoto amnañu taxaw wa terum mama kànde.

Kayit ti xibaar mingi am foto ay goor, ñett ci kaw ak benne si ganaaw, benne bub mingi sol kostom bu ñuul jógee ci Mama Kandeh GDC, dem ci Adama Barrow NPP.

Goor mu ngi toog te am jàppu koora, mingi wëy, mingi sol mbubu bu nete ak mbaxana.

Ay jigéen di root citen xale bu jigéen bi moom rootna be pare innu pàan bu ñyul ngée jublu ci ñuuw amnañi nekk ci ganaawam.

Daalum jigéen charax mu ngi am bu guddu kulóor bi lu nete la lu xonxo ak lu bula charax jigéen la.

Xayi bu mag mi xef xay maalo saaku yu bari yu leen teg lante tamiyom ba ngee dem ann benn setu ci kana ngey daw ci tali bi.

Taatim peri, manan bicc side, mi ngi am ay garab yu guddu ci kaw, garab koko ak kooni, ci ganaaw mu ngi am géej, ci kanam mu ngi am ndox tuuci ak ñax yu verte.

Gaal gaallin fanaan dan co dey def gaal bi bi nu tuddee ko fanaan dañ ko dee def ci khristmens du bari bepalay di ko feeto bobular gis.

Kayit ti xibaar, kayit bi ci boppu bi ñu ngi falter foto jigeen, bi ci toppu ñaari góor, beneen bi ci topp benne goor la, bi ci suuf mu ngi am ñaare nataali góor, ak ni ñu bari ci wetam.

Ay xale yu goor yuy tangal yaral maanan footbol ku nekka ngi sol-ngenso sol-sot kenenki mungee wax di joxañ kenenki waw.

Néek ci kaw, ci suuf mu ngi am pax, ya ngi seen benna góor ak jigeen ci rong pax mi, manam néek mo neka ci kaw, waaye ci suufam pax la.

Kaytin hebar ci kawm ngi am nataal yu ndaw ñeti góor yaay ngisu bind yu xong takuy weex yaay ngi su njiit bu njëkka bi yaaya jammi ak yeneen nataangoom.

Palaat bu weex nyun fa tegu boleet boleet bi ci diga ñyun fa def neen te xarkol ñaar amna ay tamaté ci wétam am soos ci bowl bu ndaw.

Laleen xalle bu yaatee, mag nu nakoo jefandeko. Lal bi , ñaari lal la bu weeñ ci kaw ak fi suuf bu bare baril ci jàngelkati nga leen deegis waab.

Njenti tohgu njaari cii kanam, njaar cii ganaw, am benue bu honhu, bu vert, ak bu nehteh, bu blue, dengh kor dae jeufandehkor cii ngeunteh ak dara su ameh, tohgoh kaii la.

Jeun, jeun bu bari bari, jeun bu toyy la manam kobo bu toyy, njung len jeul daajalehn benah plass, kobo bu toyy la gis.

Bannaar, bannaar yi réewum la, kulóor bi kulóor bu vert la, mu ngi am binding araab, lu weex ak jaatsi ci suuf.

Nñaari jaaru, jaaru yu refet am kuloor yu bari, ñu am ci digg bi lu meni peer. Waw

Boori gaej, ndox mun fa, yaa ngi gis garab yu tooy ci ganaw ak ay guy. Ci kanam yaa ngis ñax yu woow ak yu xawa tooy.

Xobi loria bu verte amna ñu ko dey jëfandikoo di ko def ci lekk amna ñu ko deey baxal di naan garabla tamit xobi loria.

Ay jankam ndow ay ñyetti janka ñu ngi taxaw ci diggi bi boo bu tam janka la mu ngi sol mbu babu xonko te andak ñaari xale yugoo kenenka ngi uuf xale bu ndaw.

Yaasa buñ tooga la maalo ak sóós yaasa mungi am sipa sipa am doomi limon yuñ dog ak ay bisaab ak léjum yu bari.

Janka bu joxe ganaaw léetu gray fas maanam mees mu def ci chetti méesi ay per yu refet.

Garap bi kasia bu ndow garapbi kasia la nun ko dugal sii beena bool bundaw garabi kaasia def dee faj lu bari.

Jumtuwaay xale leñ, UNICEF, ay liggéeyekaay la berëm boo xamante ne dañ dii dimbale xale yu ndaw yi, sa kaatuma ñi nga xamne mënu ñoo àntal seen boppu.

Gorre ak jigain, maanam jekarr ak jabarr ngi sal sol ashobi, gorre bangi sol xaftaan dugal lokhor yi ci poss, jigain bangi sol rohbu bu gudu teh def meeche bu khonku.

Buntuwaay réew neeg la boo xamante ne dañ fa d denche xaalis, di genne xaalis. mënam neeg dencukaay xaalis i trust bank.

Bereb boo xamante ne suñ mamiyi ti mam yi ñoo fa neekoon, ñu koy oye stone saakul, mung ci biiri wasu, xale yi dañ fa dee dem di fa def escoson.

Butteel bu verte cu bér bi bu verte la cubir boppam lu verte la am binda yu séw ci biiram diiw moo fadeneeka waaw.

Poti ndata, ñaari pot. Poti ndatta bu mag ak poti bienbi bu embi ñung leen feesal ak wonjo. Wonjo buñuy natta wonjo bu honka la.

Ay ndaw yi reew, ay xale yu góor yu ngi zouuye, futbool la, futbool bo xamante ne loxo lañ ko die zouuye, dañ ko die saani di ko dugal ci bantabuub.

Moto bu ndaw, manam Benz, kulóor bi buloo la, lampa, nga am ñaari lamp ci ganaaw yu xonxu, am na ñaari jigéen yu taxaw ci kanam ak neek.

Nyaari néggum ñjax ñu ngiy tabax néggi béppale tek ci njax ci suuf ñu ko def kluur bu weex te am ay garab rongi garab yi ñu fa def xeer te pentir leen bu weex.

Machine bor hamanteh neh dengh dae jel keiyit, keiyit tabakh dugal kor chi biram, difaii binda, machine baangy tok cii kaw taabul bu em.

Palaaci lekkeekaay ci digg bi mu ngi am taabl bu mag, te wari ko ak ay toogu. Ci kaw taabl yi mungi am ay palaati veer, ak ay caas, ay kuddu ak ay frusét.

Sax bu verte boppu ba ngi xawa ñuul tuuti, eh xonxu tuuti, mu ngi téggu ci kaw lu verte, saxla mungi xawa segal boppu bi.

Lami jigéen bu oor, lam jigéen bu oor ngi tegu ci kaw musware bu weex, lami jigéen la bu oor.

Masin bu àndak ay bejen, daf deeneka ci loppitaan bi, ku feebar kooku lañu jël, jël ben yi tekko ci boromam, masim fajeekaay la.

Halebu guur buy bindax ci balakbool, sol bu bu bu budo te améy cook.

Xalé bu jigéen bu sol robbu bu verte te taka senn ci baat bi mu ngée joxon ci black bort bi binda bu fanéeka.

Keytum xibaar keytum xibaar buñ binda ba pare mongi am ay binda yu weex yu xonko yu nette jigéen mung ci kaw ci diggi bi mongi am benen jigéen ci suuf nga am góor.

Neeg la buñoy jaaye ay lekk yu seew, maanaam supermaket, mu ngi am ay poti mew yu xale yi denaan, ak tamaaté ak bagaas yu bari.

Jaarum jiggéen jaaru yi ñooy soll jaarum bi muge am ay peera peer te amy coloor yu bari ci biiram am na vert am na xong amna bu weex amna lu xawa sylver.

Ay watum xaligu, maanam baar watu bi dañuy watu ba pare def fa bindin jël lu weex def ko menni kawar bu weex.

Goor bu tiyée waxeekaay di wax, pur mu na jokkalanteg niiñi, manam mike, mu ngi sol mbubu bulo, jigéen mu ngi toog ci wéetam.

Daalim koket yu guddu yu xonku ci suuf mu ngi guddu ci kaw nyungi am ay buum yooy nga de tak ci tanka bi daalim coket.

Pot bu ndaw bu em, pot bi bu weex la ci digg bi ñu fa binda keyit moromonto ko, ci kaw tamit kubeer bu weex, ci biiram daf dee am garab luñuy naan.

Pot bu ameh ñetti kulor, pot bi ci kaw dafa am japekaay loxo nga ko de bi manaam drink mu ngi am kulor bu wèèx bindé yu xonxu ak bu bulu.

Jaaru yu jigeen, jaaru yu em yu wees, ñu ngi tegu si kaw malaan bu weex, jaaru wees la.

Xale bu jigain bu wacha dii jel kayitam, mungi sol mbubu bu njull, mbaxana bu njull, sol mbubu bu weex ci ron nam, mungi jel lu nehteh wehkka ko ci baat bi.

Wonjo bu konku chur ñu ko baxal def ko jus def ko ci biiri caas bu weex def ko ci diggi bi wonjo.

Diiw bu nekka ci port, port bi lu weex la, mungi am ay bindin ci booram am ku biir bu bulo. Maanam vaslin deyenooy loo yaram te ko deere fatal.

Zimba buy fecci digugum, dafdee jël deri gaynde defa ci yaram bi, jëlkanam bi pentulr ko melni gaynde, zimba la.

Taxsi bu nite mu ngi taxaw ci digi maasé am nay niñ yu ko wuur am nañuy dem am nañu ñu taabul bi mu ngi am lekk.

Mbuuru buñ dogla mburu am sukar mbuuru bi maanam najiireen mbuuru daf dee am tuuti xoroom ak sukar.

Banta yunde lees la, ay boppu ak ay kanami ninyi, bobbu lañoo def fufununu, def ko pentir di ko refetal ci toris maket bi.

Jaru jige, jaru yu weex ñu ngi tegu ci kaw lu weex. Jaaroom jigéen la yu weex, ñu ngi am piin seen gana bulu ngare dugar ci xow bi.

Taabul mu ngi am ay bagaas maanam mu ngi am marto am jappekaay ak ay punte daajeekaay ak lindi naté.

Ligeey kay la mun ci weñ mun ci palatam bu wèèx bi lañ de budee bañ sa bañ su metti bi laño jër suñ pengu ñu budeko.

Moska doomi moskaada la doomi moskaada juróom ñeeti moscada deñ ko dee jël di ko xoos di ko dugal ci leka te am xet neex lool.

Nek bu yaatu nu ko tabax ñyetti dekk la maanam etas mu ngi am ay garab ci booram negimi etas am na yeree yu faneeka yu ngi weex.

Biirum tourist market yaa ngee seen ay malaan ak ay chakha ak ay bant ak ay pañye. Pañye yu bori.

Taabul liggéeyum kaayy. Soo jemee ci liggéey kaay yi taabul bi daar ci kaw lu weex la ci suuf bu nuul la te am defookaay bagaas mana fuñde def kayeey.

Abion bu makk , bu wàcc mun ci aeromport bi. niñ ya ngi taxaw ci booram niñ ya ngi sol ilifom.

Daajekaay, manam marton. Muna daaj pont mungi tégu ci kaw karo, manam suuf fofulañ ko teg.

Tabla buñooy def ci yoon yi, maanam ay màndargala, benneen bi mu ngi am binde yu weex, am goor am jigéen, jigéen ba ngi toog góor bi di ko ceek, bennen bi mu ngi am jigeen bu xawa tédd.

Buteeli laskolong la dangkodee pompe ci biir neeg ci ganawa mu ngi am ay peñye ak ay siso yu ndaw mu ngi tog ci taabul.

Keytum xebaar manam standard ci biir kayt bi yaa ngi gis ammat bah mu ngay wax yaa ngi seen ñyeneenti goor ci kaw ak benn jigéen bu def musoor bu nete.

Chic ay góor ñu ngi tokk yaa ngir seet bu góor bi ak seet bu jigéen bi ñu ngi toog ci basaanbi ngay seen guru ak ay bor ak nañu y leen wóur.

Kaañi yu gudda te nèèx lool kaané bu vert ak bu xonxu ñu ngi ci garab bu vert.

Stadium gaambi mu ngi am bannari gambi bi. Am lu xonxo, lu bulo, lu verte, ak lu weex.

Ecol elef yi ñu ngi taxaw manam jangakat yi jangalekat bi mu ngi taxaw sen ganaaw te sol bu bubee tubey bu nuur ak na ñene ñetti xale ñu ci boori taabul bi.

Mandarga la dañ ko dee tay ci yoon yi, wala fu nekka, berem bu nekka, mandarga Africel, jigéen ba ngi sol mbubu bu xonxu mu ngi def gréfas, jel loxo bi di ko joxoon.

Ay sansangu wéey ñun ko wurloo deparée ci ganaawam yaangee gis ay ñax yu tooy manam xobi greene ci ganaawam.

Xeytum xebar xayte bi mu ngi am bu standar la mu ngi am bind yu weex mu am kulooru yu xonku bindi yu ñyuul ak ay góor ci diggi bi benn góor ci kanam ak yeney ci suuf.

Diiwum la ci biiri pot bu verté ko beer biitam bu vertéle diiwum kawarla dañ ko dee diiw ci bopp bu nooyloo ko am karaw refet.

Taabul la, ci taatu bere, taabul bi ñu ku lal malaan yu weex te am ay toogu yu ko woor, mu ngi am néegi ñyax yu ndaw, am garab yu vert yu koko.

Moto mu ngée daw ci digitali bi. Moto bi lu vertla te am lampa bu konk, boringoon la timisu ngonut benneen moto baŋ ci vétam ay ñaari jigéeñu ngi taxaw.

keytum xebaar manam standard kayt bi ya ngi am ñëti góo lu ci kaw am bindum bu weex kayt bi mu ngi am lu xonku ak benn góorumu ngi toog solkoston

Ay makias bi ci kanam maskarala bi ci diggi bi lu xawa xonk boobu dañ ko diy def ci tuuñ bi di ci gana bu verte bitam boobutam maskarala.

Ñët ti, ñaari góor. Benn bi mu ngé fetchi ci boori safara, kenen ki mu ngéy tegga. Jigéen ba ngi tahaw.

Dallim koket Yu guudu yu xonko chuy ci suuf mu ngi guddu ci kaw mu ngi am buum buum yooyu yi nga deey takka ca tanka bi boko soolee dallim koket.

Jigeen manam janku dawkat la daf dey daw di def maratoon mungi sol mbuba bu xonxu takka bopú bi ci diggi bi sol tubay bu xonxu Gina Bass.

Néeg bu yaatu bu guda, ñyaari dekk, manaam etaas, bunta yépp buntu yu weer la, mu ngi am lu bula, truck mu ngi taxaw boppu bi lu weex la, ci ganaaw mu ngi eb dara ak muto bu vert.

Ay bante yuñoo lees la banti bi daal lekket bu les mun ci diggi ñyaari lekket nga am benn ñay buñ lees ak benn guur ak ay bopp.

Xale bu góor buy zuer football, am nañu toog jaakaarloo mum ñu koy seetaal, ningi sool kawaas, kawas bu vert, tubey bu ñuul ak mbabu bu vert.

Doxla manaam jous dab deyneeka ci carton bi ci kubir ay ci kaw karton bi ñyung fa bind ay ananas ak banaana ay soranse.

Daali bucks nyun ko tiye ci loxo daal bi mongi am colur yu bari te am bum biñko take daali bucks.

Haleh bu jigéen bu taxaw ngi sol cipa ak dagets ci kanambuba biñu kotaf ngi taxaw ci bunt def gray fars ci bopp bi te jàppu kalpe.

Jiggéen bu sol choosaan mungi sol léppim bu guinea sol ak jiital mbubu buloo tegci beneen mbobu takk ndiga bi.

bannaari gambe bu am lu xong lu weex lu bulo lu weex ak lu verte góru munco tiyé moomtamu ngi sol m bu hong gñeené ñu ga ekkati loxo téerum njiit bi la aadama baroox

Ay liggéey kat ñuy liggéey ci niig maanam ay mason nunju sol bu bu vert teg ci baxana bu nete mu ngi ekk ti loxo bi amna ku taxaw ci boora mu ngi mag.

Etas bu njool la njool, be ci kaw, yaa ngi seen benne neek bu ndaw ci ron etas bi, am ay garab, am moto buy daw ci tali bi.

Lali waakus lal muñ defar ba pare am bopp ñu ngi teg bant ci diggi bi am defokaay bagaas.

Ay zuwekati balon xale yu gorre, njungeh zuwe balon, kii cii kanam mungeh daw pur laal bal bi, ki ci ganaw koku munko japue.

Màndar gala pot la pot bi ci biir dafde am méew méew bu neex ñu ngi binda gaal ci kawam te teg fa ay nit nyungi yoree bante.

Neeg la fi ñooy jaaye ay lekk yu seew, manan supermaket, daf dey am ay kandrinks, pot yi nga hamne dañ dey am juus yu neex, ak ay carton, yuy tam juus lam de am.

Màndarga la mu ngi am natali yéesu gi sos ñum xabindatuur yi gi sos binda y binda yu ñjuul la.

Buum la, manam caajeekaay, bu gudde bi daf dee jël bagaas yu bari, fofu nga de ploge, ci bopp bi, boobu ngay jël so ko ploge, nga plog yi ci des ci banta bi.

Ay jigéen yu taxaw ki ci kanam ngi def kaala bu nuul muba bu weex ak mësor bu vert ki taxaw tiyée bannaar bi ko bu muba bu neteh la sol amna nyenen ñi nekka ci ganam ni ngi taxaw am nañu tok.

Jigéenu olaf sol garam mbo boom sol marakis yi esam takk mu soof toog ci kaw toogu mu ngi nataalu te fiir yi gñaari loxa yi.

janx bu letu mees maanam konrool. Konrool gi ci cat bi mu jël mees bi laxas ko jël weti devlen ay gell.

Pan, pani foley amut dara waaye mu ngi toog, nung ko taj suuf. Panni foley la buñ taj ci suuf te amut dara.

Kabinet bu am lal lal bi ñu ko lal bam refet ak dara ngi am rido yu ñyuul te am lu weex ci biir rido bi palanteer yi ay veer lañ yaa ngi am ay fluf ci wéetam am ay toogu.

Gaal bu buloo ci suuf bubulo la ci kaw lu weer ngi ef ay nic di daw ci digum géegi yaa ngee seet ci ganaaw ay néek.

keykum xibaar maanam standard keyt bangi am bindëm yu weex ekuloru yu xonk netti góor ci kaw benn jigéen mun fa solsfex mësooru

Ay elef maanam ay xale yu jang xaley ñu ngi taxaw lal basaŋ ci digg bi xalemu jigéen bi ko ku lan dex ci digamu ngay tachu ñeney di ko tachu.

Jekerr ak jabarr mungi sol asobi jekerr bi mungi sol maraakis si weex bubb bu verte de am disin yu weex jigéen tamit dagit ak mu ba bu verte.

Biir yi hoter ya ngi seen ay niiq nga gis ay parasor yu am toggukaay ci ganaam ngi am ay guy yaa ngi seen ndox mi mana fuñuo sange yené nu ngé sangu ci biir.

Jigeen bu sol garambubu bu refet, tek si mees, def musuur bu weex, ci kanam garambubu bi ñu ko dawme lu ñuul ak lu xawa nete tuuti.

Keyti xibaar manam newspaper keyti yi standard ñyaari goor nun ci kaw ci digga bimo nga am góor bu sol mbobu bu weex def musot tëy kaala bu weex jël musuwar la xaseeko ci baat bi.

Woonnak nasara lu weexlo lu ñoolu melni bargoo dañ fa dey sangu daf di dangay ubi pompe bi mu am ndox li ci booram ci kanama bobu nataal la benneen yombi palentir la

Netal la netal jigéen leñ fa def nitt ku nuul ñi suñ mamatimaami la woon.

Gerteh biñu lahas ci paket. Doomi cashew bi buñ woowal ba pare, soo ko yiy daf deemelli gerte. Doomi cashew su la ci bopp bi.

Ay liggéeykat ñuy tabax neiik ñu ngi gas déppale jël ay bant jaxase suuf si ak ci men bi kennenke mu ngi tiye pusbus kennenka ngi taxaw ci booram kennen ci ganaaw.

Halem bu góor buy daw mu ngi daw ci boori géege mu ngi sol sot bu ñyuul bopbu xonku def tankineen di daw ci biiri ndox mi.

Palaas boo xamantene nieg la daxdee am ay foyekaa yu bari maanam ay bool yu ndaw xale dandee dem di fa foy amna ay jiyeen amna xale yi goor.

Xalem bu jigéen bu letu mu ngi def konduro bu refet def ci gana taalal ci kana mu wachee ko mu ngi jël morso bu ñuul teko ci baat bi soljaaru yu weex wiis.

Juróom mbeeni nit juróomi xale yu goor ñyaar yangi sol bubbu nete ak benn janka sol bubu nete bena jangxa sul mbobu bu ñette sol mubi baro ñeenee mubbi loyaa daabo.

Naari nateekaay, yi mu nga ko jël boi dajj. Mun nanata banta ,mun nanata taabul ,wala tuugu.

Keytum xibaar manam keyti standart yaa ngis ñyetti góur ci kaw gi ci digg benn góor la ko xees edword mu ngi sol koston te takk baak bi.

Jigéen yu jongalante di woneetaar, maanam ay mis, kenenki mu ngiy took yeneen ñenleentii ñu ngiy taxaw, yi took mu ngi sol bu mbobu bu konko def lu weex ci bopp bi.

Palasi waxeekaay amna bena goor bu juuk mongi tiyé waxeekaay maanam mic bi momm mongi wax amna ñaari yu toog ci booram yené yi nyun ci ganawam.

Garab bu nekk ci karton. Garabim xaleem, ñun fa def nataali xale, te pare defa ay doomi orans, tey lekk loo xale di ko jox wiir gu yaar.

Ay super araqis bu bulo, peere dal marakis yu bulu, ñu kotek ci faw morso bu xong, mi ngi am lu bulo.

Ay xalèh yuy jànga ak sèèn jàngale kat, ñung ci biir ekol. Ekol bangi am ay nék am garab, gór bu taxaw ko ku nasarang la ak bu jigéen bi am bennen janxa bu ñuul.